Abasaadha kamaala bali kuzanha omupira kumbali ghaligho emmotoka kamaala mu langi endheru n'endhirugavu.

Ebiwuumbe kamaala mu langi eya kisitaka ebindhi bityaime ghansi ebindhi ba bitimbye ku kimante.

Omusaadha ayambaire esaati eya kyenvu agemye ebbaketi nga ali ssiga mwi'subi erya langi eya kilagala.

Ekisolo ekityaime ku muti kiri bonheka ku kitundhu mu langi endhirugavu kityaime mu makoola kamaala mu langi eya kilagala.

Abalenzi bana mukisawe ghagati nga bali kulumuka kumbali ghaligho ebizimbe kamaala ebiseerekebwa amabaati.

Omusaadha asuntumaire avaire esaati mulangi endheru n'empale eya kisitaka ali kulonda amagi ghata mukaveera mulangi endheru.

Ennhumba mu langi eya kyenvu eghandikiibwaku ebigambo mu langi endhirugavu. Ghansi ghaligho ab'epikipiki kamaala.

Ekikebe mu langi endheru mundha mwa kyo mwirugavu, kumbali ghaligho ensaamo eri kwituruka omudhenene mu langi eya kyenvu.

Abantu kamala bemereire abandi bakunamire ku lubalama olwe nhaandha. Kumbali ghaligho elyato mu langi isatu

Laputopu mu langi edh'endhaghulo endheru, endhirugavu kumbali kwayo ghaligho eisimu.

Abaana kamaala abaghala n'abalenzi abandhi nga batyaime abandhi nga bemeraire nga bali kulengeza.

Abasaadha babiri bali kusamba mupira, oghundhi nga ayambaire engoye endhirugavu nho oghundhi nga ayambaire empale emmyufu.

Ennhumba ey'akasolya mu langi eya kisiitaka eri kumpi n'emiti kamaala mu langi eya kiragala.

Abasaadha babiri atyaime n'ayemereire agemye omupira mulangi ya kisitaka nga aghanike emikono.

Abasaadha babiri bambeire engoye endhirugavu oghundhi alinze kumukono ogulya oghundhi yalinga kumukono ogutalya.

Ente mu langi endhirugavu nh'endheru. Kumbali kwayo ghaligho ebizimbe bibiri, kalina nh'eyindhi ey'amabaati aga kisiitaka.

Abasaadha basatu bemeraire kumpi n'emotoka eriku enkoko kamaala mu langi emmyufu n'abantu abandhi bagyesigaime ku.

Enkembo mulangi edhendhaghulo eya kisitaka endhirugavu eyasaimya omunhwa etyaime kulusaga mulangi eya kisitaka.

Abaana kamaala baboneikeku ebitundhu bavaire engoye mu langi edh'endhaghulo, eya kyenvu, endheru.

Eisubi kamaala mu langi eya kilagala, kumbali ghaligho emiti kamaala emighanvu einho mu langi eya kilagala.

Endhoki kamaala mu langi edhe endhaghulo, endhirugavu, endheru nhe ya kyenvu nga dhiri ku kisasala.

Ennhandha mulimu amaadhi kamaala mu langi endheru. Kumbali ghaligho ensozi mu langi eya kiragala.

Omusaadha afukamire ayambaire engoye mu langi edh'endhaghulo endheru nhe endhirugavu, kumbali ghaligho eryaato.

Abaana kamaala bambaire engoye mu langi kamaala besigaime kubibadhe mu langi eya kisitaka.

Omukyala atyaime ku ntebe ali bonhekaku kitundhu agemye ku kyuma mu langi eya kisitaka nga era ali kutunga engoye.

Amayumba kamaala agaliku suminti nagaziraku kumbali ghaligho emiti kamaala mulangi eya kiragala.

Omughemba oguli bonekaku ekitundhu kuliku ensigo kamaala mu langi edh'endhaghulo- emmyufu, eya kyenvu n'eigulu lya bbululu.

Eitaka mu langi endhirugavu kuliku ebisimbe mu langi eya kilagala. Einhuma ghabyo ghaligho emiti kamaala mu langi endhirugavu.

Ekizimbe ekighanvu einho mu langi edh'endhaghulo. Kumbali kwakyo, ghaligho omulongooti mu langi endhirugavu. Ghansi ghakyo ghaligho obuyumba obutono obwaselekebwa, eibaati elyeru nh'elya kisitaka.

Engege mu langi edhe ndhaghulo endheru, emmyufu, endhirugavu nga bagitaire kumpi no muyiinhi.

Abantu kamaala mu katale bali kutundha ebintu eby'endaghulo- enhanha, obutungulu.

Abasaadha babiri basuntumaire, abakazi bayemerera ghaigulu. Bali mu kisaghe mu langi eya kiragala.

Ente ibiri emyufu dhiriku amayiga amaghanvu nga ga kisitaka dhiri kulya eisubi mu langi eya kilagala.

Omukyala ali bonheka ku ekitundhu ye twise amandhazi ku mutwe gwe einhuma ghe ghaligho emotoka eri kutambula mu langi endhirugavu.

Ensudhe mu langi endhirugavu eri kulengeza mumakoola aga langi eya kiragala.

Abasaadha basatu mu langi endhirugavu Oghundhi aghanike emikono ghangulu, bali ghagati mu nnhandha, mu maadhi amangi einho.

Omukyaala nga agemye ku birime amalibwa, amenvu nhe ebindhi kamaala ayambaire engoye mu langi edhe ndhaghulo.

Omwiga guli kulukuta ghagati mu miti kamaala nga guli kuyuwa amaadhi kamaala mu nnhandha enteefu mu langi endheru.

Abakyala basatu bali kutambula mu luguudo oludhindhiri kumbali ghaligho eisubi mu langi eya kiragala.

Eitooke mu langi eya kilagala liri mu lusuki olunene einho nga mulim ebigogo kamaala ebito ne'bikulu.

Ebirime kamaala enanhansi, amalibwa bigemeibwaku omukyaala ali bonheka ekitundhu mwigandhula erya langi emmyufu.

Ebiibo mu langi eya kisitaka babityamisa ku meeza mu langi endheru ne bintu ebindhi ebindhi agho.

Omukyala atyaime, ali nhiga laputopu. Ayambaile engoye mu langi endhirugavu. Yasiba enviili mu langi endhirugavu.

Ebibala eby'endaghulo mu langi edh'endhaghulo, emmyufu, eya kilagala, eya kyenvu. Biteleibwa mu mabbaafu nh'obutaasa obw'endhaghulo.

Omusaadha ayambaire esaati nhe empale endhirugavu nhe endhadhuli ku mutwe emmyufu.

Enhumba eya sigibwa langi edhendhaghulo emberi ghayo ghaligho akapande mulangi endheru kumbali ghabagho omukyanga mulangi eya kisitaka.

Oluguudo mulangi ibiri endhirugavu n'eya kisitaka kuntuma kuliku ebizimbe bisatu mulangi edhendhaghulo.

Entebe eya langi endhirugavu n'erangi eya kiragala nga bye sigaime kukimante ekya langi eya kisitaka.

Abakyala basatu bagemye laputopu, bambaire engoye edha langi edhe'ndhaghulo, endheru endhirugavu, emyufu.

Ekinhonhi mu langi endhirugavu kyemereire ku muti mu langi endhirugavu oguli mu maadhi.

Ekimuli mu langi endheru nh'eya kyenvu. Kuliku endhuki mu langi edh'endhaghulo, endhirugavu, eya kyenvu nh'emasamasa.

Olugudo olwa kisitaka, emmotoka endheru mulangi nga eliku emipaliso n'ebintu ebindhi bindhi nho gha bboda ku pikipiki ye.

Abaana bambaire esaati emmyufu mu kibiina n'omusomesa nga ali kulubawo ali kusomesa.

Amaadhi agalaire mu nnhandha, kumbali ghago ghaligho engoinha mu langi ibiri, endhirugavu nh'eya kyenvu. Kumbali ghaligho eisubi mu langi eya kilagala.

Ekinhonhi mu langi endhirugavu kyemereire ku kisolo ekiri bonekaku ekitundu mulangi endhirugavu mu naandha ereire

Omuntu ayambaile eigandhuula elyeru ali kumpi nh'ebbokisi mu langi endheru. Kumbali ghaligho eisubi mu langi eya kilagala.

Abaana babiri abalenzi alikola obugyogoli kumbali ghaibwe ghaligho abantu abemeraire mumaiso ag'enhumba.

Abasaadha kamaala bambaire engoye edhe langi edhe ndhaghulo emmyufu, endheru, eya kyenvu bali kusamba omupira.

Ebbendera kamaala dhighanikibwa kumitalimbwa mulangi endheru nga ghati ghaligho oluguudo.

Abaana kamaaala abalenzi na'baghala batyaime mu kibina nga bali kusoma, omwaana oghundhi agemye ebbairo.

Omusaadha ayambaire empale n'esaati mu langi endhirugavu nga ali ghagati mu baana kamaala.

Omusaadha aboneikeku ekitundu ayambaire esaati endhirugavu mumaadhi amangi einho.

Abasaadha kamaala bali kuzanha lagibbe abandhi bambaire engoye, saati nga mmyufu kw'otaire n'abandhi empale nga ndheru.

Eidagala kamaala mu langi edhigheraku, endheru, emmyufu eya kyenvu nhe eya kisitaka.

Ennhumba eyasiigibwa elangi edh'endhaghulo, eya kisitaka, endhirugavu. Kumbali ghaligho emiti kamaala mu langi eya kilagala.

Omuntu alibonekaku ekitundu atyaime ku pikipiki kumbali ghe ghaligho epiki kamaala edhiri boonekaku ebitundu kumukono ogutalya, ogulya kwabaku emmotoka eri kutambula.

Abaana abalenzi n'abaghala batyaime ghansi ku isubi mu langi eya kiragala nga bali kulya emmere.

Omukyala no mwaami bambaire amagandula ameeru bali kwetegerezza ebintu

Omusaadha ali silingisa egaali kumbali kw'oluguudo. Ayambaile engoye mu langi edh'endhaghulo. Einhuma ghe, abantu bali muvaaku einhuma.

Endhuki mu langi endhirugavu nh'eya kisitaka, eli ku kimuli mu langi eya kyenvu.

Ekisaghe mu langi eya kisiitaka, mulimu ebisolo kamaala mu langi isatu - endheru, endhirugavu nh'eya kyenvu.

Ensolo kamaala mu langi eya kisitaka dhiri kulya mu kisaghe mu langi eya kiragala, ghaligho emiti emighanvu kamaala.

Omukyala ali bonhekaku kitundhu yetwise ebbafu nga eidhwire amasoghaani kamaala ameeru.

Emibandha emighanvu einho mu langi edhendhaghulo eya kiragala, eya kyenvu, endhirugavu.

Omusaadha ayambaire engoye mu langi endhirugavu agemye omuti omughanvu eiinho, ayemereire mu nhandha amaadhi nga galiku amayengo.

Ekisolo ekiri bonhekaku ekitundhu mu langi endhirugavu kiri mu makoola amangi einho mu langi eya kilagala.

Emmotoka Kamaala mu langi edh'endhaghulo dili kumpi ni lawundabawuta. Ghaghati ghayo mulimu eisubi mu langi eya kilagala